Akɔdaƒe, amo su gbɔ, nyɔnu ɖeka de etɔ vɔ, ekɔ eƒe gbalẽvia e ŋgoɔ me de, maɖewo hɣ le emegbe, maɖewo hɣ le eƒe ŋgɔ le akɔdaƒe.

Yevuwo va edua me, ye ɖeviwo ɖo, eɖe lé yevua ƒe alɔtinu ɖe asi, eɖewo nɔ nu kom ne yevua, ametsitsi aɖewo le wo megbe, wo hawo wo dɔ wɔm le ɖeviwo megbe.

Sikakuƒe, nyɔnuwo sika kum, maɖewo le etrɛ ɖe asi, maɖewo bla ta, atiwo le wo go do, maɖewo le nu kɔm ɖe agba me amɖewo ƒe asi le bame, ŋutsuwo le wo tame.

Eva kɔdzi, wo… nɛs aɖe lé ɖevi aɖe le asi, ɖevia gbɔ kpɔm. Nɛsi viwo tɔ le emegbe le ekpɔm, tsikewo le afi ma godzi le ɖevi.. nɛsia gbɔ

Xɔme. Seƒoƒo le seƒoƒoze me. Aɖaka yike wodena agbale le gbale eme. Lati le exɔ ŋutsi. Zikpui le afi ma. Suɖi le eme

Nuɖuƒe, nyɔnu, nuɖuɖu le agba me nɛ le eƒe ŋkume kple ahawo kple tsinoŋuwo, agba, bɔbɔ le eme. Koklozi le exa. Nyɔnua nɔ anyi ɖe zikpui dzi le kplɔ̃ ŋu. Atiwo le emegbe.

Kɔdzi, amewo sugbɔ. Wo atsike ge le nume na ɖeviwo be dɔléle yi ke ava, magalé ɖeviwo o. Nyɔnue tsikea gem le nume na ɖeviwo. Ŋutsu metsitsi aɖewo tɔ wolé mɔƒonuwo ɖaa shi wo ɖem.

Edu me, etsi le afi ma, tɔdziŋu ɖeka le edzi, exɔwo sugbɔ, ŋu mɔdodowo to exɔwo domii, netiwo hã le afi ma.

Enufiala kple enusrɔ̃vi, wonu fiamee rso mashin dɔwɔna ŋuti, woi kaɖi ɖe ekplɔ dzi ne nuawo na dze nyui be wòate ŋu akpɔe.

Egbeme. Eŋu. Amewo le ŋua me. Atiglinyiwo, egbewo. Atsiwo le fi ma. Me ɖeka le ŋua me. Eɖo kuku yi. Eno foto ɖeme atsiglinyi kple atsiwo.

Exɔ gã aɖe fofoŋu le afi ma, gbadɔ vi aɖe le fi ma, amewo le xɔmemɔnu ame ɖeka nɔ zɔzɔm yina xɔme aŋegowo le fi ma godzi.

Anyinɔƒe xɔme si zikpuiwo dzeŋgɔwo nɔnɔewo ekplɔ le dodome nɛ nu vovovowo le ekplɔ dzi eye eseƒoƒo le eseƒoƒo gbame le xɔa me.

Ati gã aɖe wo park eŋu ɖe ete, amewo le ame eve le afi ma le zikpui dzi woɖo kplɔ ɖe afi ma, ati magbawo katã wo dudu le edzi, eɔua hã nane le etame wokɔ eli da ɖe eŋa ŋuti

Takpekpe, amewo le titre nu ɖoasi, wokplasi le ƒo le ŋgɔ, ekpl lafima, kpldzivɔ ledzi, glasi kɔpuo le dzi, nyɔnuwo tɔle megble wotɔ le megbe kple ŋutsu dzɛ̃ ɖeka.

Wusatɔwo, woƒoƒu ɖe teƒe ɖeka ame aɖewo bɔbɔ maɖewo le tsitre nu maɖewo ɖɔ kuku maɖewo kɔ enu tsyɔ̃ ta ame aɖewo kɔ nu kɔ bla ta ame ɖeka lé fon ɖe to nu.

Edɔwɔƒe, amewo dɔ wɔm, maɖewo lé edɔwɔnuwo le asi. Wo katã wodo kuku ʋɛ̃, wo katã wodo awu ɖeka ŋugbi, ame ɖeka ko do awu bubu ɖe wo dome, maɖewo lé eka le atsi.

Amewo ʋe ɖum. Eɖewo ŋu ƒom. Eɖewo ʋe ɖum. Eɖewo dzidzɔ kpɔm. Eɖewo kɔ ta yi dzi. Eɖewo ɖo, wokɔ nu kɔ bla taa. Ŋutsuwo le wo dome. Kete, wokɔ kete tsɔ lé wo megbe.